Ŋutsu aɖe kple eƒe ƒometɔwo wole flawa dom ke evi eve le wo si evi eve la kpe wo katã wova wɔ woame ene wole flawa si ke nye egbe mu dom ke awu si ke ɖeka do nye awu aŋutiɖiɖi.

Ame woame ene aɖe wonɔ anyi ke wotsɔ gaxlẽmɔ kɔda ɖe woƒe akɔme eye ameɖeka le gaxlẽmɔ ɖe asi eye ameɖeka hã le bag ɖe asi eye kpovitɔwo hã wonɔ woŋu ke wonɔ nuɔwo check.

Ame etɔ̃ aɖewo le enu tam eye ame eve do awu ʋi. Aɖe ɖeka do atakpui kple awu yibɔ ke wotsɔ woƒe nutɔwɔlawo da ɖe anyigba. Wokɔ bagi hã kpe ɖe eŋu.

Dukɔ aɖe si ke aʋa wɔwɔm le eme eye aʋawɔwɔ yi dzi. Ke amewo ƒe xɔwo mu. Woƒe nuwo dome gblẽ eye wole xixe hele teƒe dim be ne yewoamlɔ le edu aɖe me.